Abantwana besikolo bagombolozele umbalisi. Umbalisi kukhanya ubafundisa ngokuthile. Bame phezu kotshani obuluhlaza phambili kweklasi. Umbalisi lo ugqoke iqhiye njalo kulomunye ongani ngumbalisi ome ngemvakwakhe laye njalo ubambe ikhanda. Abantwana laba bagqoke amayunifomu atshiyetshiyeneyo.

Abantwana besikolo bayadlala bahlezi etafuleni. Lapha phezulu kwetafula kukhona izinto abazidlalisayo ezingani ngamabhokisi. Izinto lezi zilembala etshiyeneyo, ezinye zilombala oyisibhakabhaka, ezinye zilombala obomvu. Kuthi bona abantwana besikolo laba bagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo abezinga lokuqala, elaphansi phansi bafolile. Bafolele ukugeza izandla. Kukhona ababalisi abayibo ababanakekelayo laba abantwana. Abantwana laba abagqokanga amayunifomu kodwa bagqoke izigqoko zabo ezitshiyetshiyeneyo. Lapho abakhona kukhona izakhiwo ezakhiweyo ngezitina ezibomvu.

Abantwana abancane abafunda esikolo sezinga eliphansi bamile kuthi abanye bayadlala bakusikhathi sekhefu lapho abathola khona okokudla njalo lokokuzilibazisa. Esikolo sabo lapha kukhona izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko, njalo kukhona lezakhiwo lapho abafundela khona laba abantwana.

Abantwana abesikolo abancane bahlezi ekilasini. Bahlezi ezitulweni lasetafuleni. Izitulo lezi zilembala eluhlaza leminye eyisibhakabhaka. Abantwana laba bagqoke amayunifomu afananayo. Lawa amayunifomu alombala oyisibhakabhaka. Abantwana laba kukhanya bayathalaza angani kulolutho abalukhangelayo ngemuva kwabo.

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi ,lapho kukhona umduli owakhiwe ngezitina ezibomvu kubesokusithi ikhona indawo yokubhalela ngamatshoko emnyama. Kubhaliwe lapha inombolo thizeni emdulwini wokubhalela ,inombolo lezo zichaza ukubana bekufundwa ngenombolo

Isikolo lapho okufundela khona abantwana. Kukhona isango eliyakhiwe ngensimbi ezimnyama kubesokusithi kukhona njalo abafundi abakhanya behambahamba ngaphakathi. Laba abafundi bagqoke amayembe alithanga. Ukhona umbalisi ongenayo ngesango elincane kulesi isikolo.

Umduli opendwe ngependa elithanga wasusiba lomzila omnyama ngaphansi laphezulu, udwetshiwe umfanekiso kasisi okhubazekileyo ohleziyo esitulweni sokuzincedisa ukubana ehambe kalula. Kubesokusithi ngaphambi kwalowu umduli kukhona utshani obuluhlaza tshoko.

Umduli wesikolo wabantwana abasakhulayo abancinyane ufanekiswe udoli ,udoli lo ulekhanda elimnyama kube sekusithi ugqoke isigqoko esibomvu lezicathulo ezilombala olithanga ,lowu umduli upendwe ngependa elithanga kube sokusiba lomzila omnyama

Abantwana besikolo bayadlala imidlalo etshiye etshiyeneyo basesikhathini sekhefu kulezi ngemva kwabo kukhona izakhiwo, izakhiwo lezi ngamakilasi lapho abafunda bekhona, izakhiwo lezi zifulelwe ngamazenge.

Abantwana abancane abezinga laphansi bayadlala ngesikhathi sekhefu .Laba abantwana bagqoke ama uniform eskolo. Kulesi isikolo sabo kukhona izakhiwo ezinengi ,besekusithi kukhona njalo izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Umduli lapha okubhala khona ababalisi nxa befundisa abantwana besikolo. Umduli lo umnyama ubhaliwe izinto ezitshiyeneyo lapho zibhalwe ngetshoko emhlophe leyinye ebomvu, kukhanya abafundi bebefundiswa inombolo ngoba kubhalwe inombolo ezitshiyetshiyeneyo lapha emdulini.

Umduli ogombolozele isikolo sabantwana abezinga eliphansi lokuqala, emdulwini lo kudwetshiwe udoli, udoli lo ugqoke izicathulo ezilombala olithanga njalo kukhanya ehamba wenzelwe ukubana echaze abantwana abancane kubesokusithi phambilii lapha komduli kukhona utshani obuluhlaza tshoko.

Isikolo sabafundi bezinga laphansi. Isikolo lesi silamakilasi ayakhiweyo ngezitina ezilombala obomvu. Amafasitela alesisikolo apendiwe ngependa elombala oluhlaza. Kukhona abantwana abakhanya behambahamba phandle. Laba abantwana bagqoke amayunifomu alamayembe alombala oyisibhakabhaka.

Abafundi bezinga langaphansi afakiwe baqoqa emakhabothini, lapho aqoqwe khona lawa amabhuku ayimbala etshiyeneyo lawa angaphansi emzileni embili alombala oyisibhakabhaka kuthi lawa aphezulu emzileni embili engaphezulu alombala obomvu.

Ikilasi lapho okufundela khona abantwana besikolo leyi ikilasi ilamafasitela amathathu, kuthi njalo phakathi kwayo ikilasi kukhona izitulo lamatafula okubaziweyo ngamaplanka, kukhona njalo izikhala lezi ezingenisa umoya phezulu.

Abantwana abancane abafunda esikolo sezinga eliphansi. Abanye babo bamile emnyango babambe amaqolo, kuthi kukhona umntwana omunye ongakopelanga iyembe yakhe. Ngaphansi kweyembe kukhanya isikipa esilombala olithanga. Laba abantwana bagqoke amayunifomu alombala oyisibhakabhaka kuthi ngaphansi bagqoke amabhulugwe amafitshane.

Isango lokungena esikolweni lapho okufunda khona abafundi bezinga laphansi. Phambili kwesango leli kukhona ibhakani elide elilombala omhlophe , leli ibhakani libhaliwe amabala ayimbala etshiyeneyo. Lawa amabala achaza ibizo lesikolo. Lesi isikolo sibiyiwe ngothango olwakhiwe ngomduli wezitina.

Lapha yisikolo, kutshengiswe ikilasi yabafundi. Ikilasi le yakhiwe ngezitina ezibomvu, yasipendwa kwezinye indawo ngependa elithanga. Kuthi njalo ifulelwe ngamazenge. Phambili kwayo leyi ikilasi kukhona uthango olukhona. Uthango lolu lulezigodo njalo lulezihlahla eziluhlaza.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezitshiyetshiyeneyo imbala. Bahlezi phansi ezitulweni lasematafileni. Ngaphambi kwabo kukhona ingwalo zabo abazifundayo. Besekusithi phambi kukamabona kude kumile umbalisi wabo. Ogqoke isikipa esibomvu uyabafundisa esebenzisa umabona kude ophambili. Kukhona njalo eklasini yabo amafasitela ayiwo angenisa isibame la abakhona.

Indlu lapho okufundelwa khona izifundo zemisebenzi yezandla kuleyi indawo kukhona izimpompi lamathumbu okusetshenziswayo, izimpompi lezi ziphuma amanzi asetshenziswa nxa kusenzwa imhloliso lokunye okwenziwayo kuleyi indlu. Kukhona izitulo lapho okuhlala khona abantwana besikolo ngesikhathi befunda njalo kukhona amafasiteli ayiwo angenisa ukukhanya kuleyi Indlu.

Isakhiwo esingani yindawo yokufundela eyesikolo. Isakhiwo lesi silamafasitela amabili akhanyayo. Amafasitela la avaliwe njalo ngensimbi ezipendwe ngependa emhlophe besokusithi isakhiwo lesi sakhiwe ngomduli olezitina ezibomvu kwasekusiba lomzila olombala olithanga. Kunanyathiselwe iphepha lapho emdulini, iphepha leli lilomzila njalo olithanga njalo libhaliwe.

Usisi ugqoke isigqoko esimhlophe. Isigqoko lesi sigqokwa ngabantu abaphekayo njalo esandleni uphethe umganu.

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi phansi ezitulweni, phambi kwabo lapha kukhona amatafula. Ematafuleni kuleyamakhomputha khanya benza izifundo zamakhomputha. Laba abafundi bagqoke izigqoko zokusebenza ezifananayo.

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi phansi, kuthi phambi kwabo lapho kukhona amacomputer. Kukhanya kukhona abakutshengisanayo lapha ema computer theni. Laba abafundi bagqoke izikipa ezilithanga ezifananayo.

Abafundi abafunda izinga laphezulu, balunguzile emitshineni leyi esebenza ukucubungula amagcikwane lokunye ukuthi kukhanye kakuhle. Abafundi laba bagqoke amabhatshi amhlophe agqokwa nxa abantu besenza izifundo lezi. Kuthi emakhanda njalo baqhiyile emakhanda lawo ukuze bezivikele kwezinye izinto lokunye nje okungaba ngamagcikwane.

Abafundi besikolo sezinga laphezulu bahlezi ezindaweni zabo. Kuthi phambi kwabo lapha kukhona imtshina yokuthunga kutshukuthi bafundiswa imsebenzi yezandla yokuthunga. Kukhona njalo isikhwama esimnyama esifakiweyo phezulu kwetafula lapha eceleni komtshina wokuthunga.

Abantwana besikolo babambe ingwalo zabo. Lezi ingwalo zabo zilamapikitsha abantu ababili. Amayembe abawagqokileyo amhlophe laba abantwana. Abanye babo bagaxe izikhwama zokuthwala ingwalo. Kuthi ngemuva kwabo kukhona amafasitela leminyango. Lokhu kupendwe ngependa elombala oyisibhakabhaka.

Abantwana abesikolo abagqoke amayunifomu alombala oyisibhakabhaka kukhanya bayabobotheka laba abantwana. Kukhona omunye ophakathi laphakathi kwabo okhanya ephethe izinto zokubhalisa ezihlanganisela insiba ezilemibala etshiyeneyo. Laba abantwana ngaphambi kwabo kukhona amaphepha phezulu kwetafula.

Abafundi abathathu okuhlanganisela amantombazana amabili lojaha oyedwa bagqoke lokhu okokuvikela amagcikwane okuvala amakhala lomlomo. Bagqoke impahla eziyibhakabhaka abasebenza ngayo. Babambe imitshina leyi abayisebenzisayo. Besekusithi laba abafundi bagqoke inkombalanga ezandleni zabo.

Abantwana besikolo abanengi bahlangane bamile baphethe izigodo thizeni. Bagqoke izigodo zokusebenza. Lezi izigqoko zokusebenza zilombala oluhlaza. Kube sekusithi ngaphezulu bakhona njalo abanye. Laba abantwana kukhanya bamelele ukubana bethathwe amapikitsha lezithombe.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe ayikhakhi benza imsebenzi yezandla lapha kukhanya babambe ithuluzi abazisebenzisayo ukwenza leyi imisebenzi, besokusithi lapha abakhona kukhona insimbi ezitshiye tshiyeneyo njalo kukhona umduli wokubhalela nxa befunda.

Abafundi bafundela imisebenzi yezandla, laba abafundi phambi kwabo kukhona imitshina yokuthunga, futhi abafundi laba bagqoke amayembe amhlophe, kukhona umbalisi ogqoke isikipa esiluhlaza omileyo kukhanya emile ebafundisa ukubana kuthungwa kanjani.

Abafundi abalihlekana basekilasini bagqoke izigqoko zokusebenza ezilombala oyisibhakabhaka . Lapha ekilasini phezulu kwamatafula kukhona amabhuku okubhalela, abafundi laba benza imisebenzi izifundo zemsebenzi eyezandla.

Abantwana besikolo abagqoke izigqoko zokusebenza ezilombala oyisibhakabhaka, basendaweni yokwenza imisebenzi yezandla, bakhanya bephathekile abanye ngababambe insimbi ezitshiyeneyo , ukhona ujaha okhothemeyo osikayo insimbi thizeni.

Omama labosisi abanengi, kukhona abamileyo, kukhona njalo abaqotshemeyo phambikwabo. Laba abantu baphakamise izandla, betshengisa ukuthakazelela ukuqeqetsha asebekwenzile. Njalo babambile amaphepha ezandleni zabo abawatshengisayo. Amaphepha lawa angani yizathifikhethi ezitshengisa ukubana sebeqeqetshile ezifundweni abebezenza.

Isikolo sabafundi bezinga laphezulu. Lesi isikolo silamakilasi ayakhiweyo ngezitina ezibomvu. Kubesokusithi amafasitela aso apendiwe ngependa elombala oyisibhakabhaka. Abafundi kukhanya behamba besiyangena ngegedi lalesi isikolo. Kubesokusithi njalo lapha egcekeni lesikolo kukhona izihlahla lezihlahlakazana eziluhlaza.

Abafundi bahlezi phansi bathe gwaqa. Laba abafundi abanengi babo bakhothamise amakhanda. Kuthi abanye bazivalile ngamajesi ekhanda, kukhomba ukuthi ilanga liyatshisa. Abafundi bagqoke izigqoko ezimhlophe phezulu, amahembe. Kuthi ngaphambili kukhona umuntu okhuluma labo. Okufanele ukubana ngumbalisi kumbe ngomunye.

Abafundi abanengi babuthene lapha, kukhona abamileyo kukhona abanye abahlezi phansi. Kubesokusithi amayunifomu abawagqokileyo ngamayembe amhlophe, laba abanye abangani basesebafitshane bagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka. Ngaphambili kukhona umbalisi okukhanya uyabafundisa.

Abantwana besikolo asebephuzudlana nje babambe amakhuba bayagebha lapha esikolo benza isikolo sabo zihlanzeke, kuthi endaweni yabo abakiyo eyesikolo kukhona izihlahla zama banana lotshani obunengi obuluhlaza.

Ibhakane elikhomba ibizo lesikolo. Leli ibhakane lipendwe ngependa emhlophe njalo ngaphansi kwalo lapha kukhona utshani obuluhlaza. Kukhona izihlahla ezimileyo, kubesokusibakhona izimota ezimbili ezidlulayo ziphambana. Kukhona ujaha odlulayo ehamba ngomgwaqo.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe bahlezi phansi bayafunda phambi kwabo kukhona amakhompiyutha kukhona umbalisi wabo umile kukhanya uyabafundisa laba bantwana kuthi ngaphambi kwabo kukhona indawo yokubhalela lokufundela lokufundisela abantwana besikolo.

Abafundi abafunda izinga laphezulu esikolo bamile kanye labantu ababakhokhelayo esikolo. Ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esiyikilasi. Lesi isakhiwo sibhaliwe amabala atshiyetshiyeneyo. Amanye amabala abhalwe ngokubomvu, amanye abhalwe ngokumnyama kuthi amanye njalo abhalwe ngokukuhlaza. Lawa amabala abhalwe imininingwane emayelana lesikolo lalokho okufundwa lapha esikolo lesi.

Isango elingena esikolweni sabafundi bezinga laphezulu. Leli isango phandle kwalo lilezihlahla eziluhlaza tshoko, kubesekuthi ngaphezulu lilebhakane elichazayo ibizo lesikolo lesi. Leli ibhakane libhalwe ngabala alombala oyisi

Ibhakane lesikolo elipendwe ngependa eluhlaza. Ibhakane leli libhalwe ngamabala apendwe ngependa emhlophe kubesokusithi ngemva kwalo lelibhakane kukhona umduli owakhiwe ngezitina ezibomvu. Eceleni kwalowu umduli kukhona isihlahla eside esilamahlamvu aluhlaza.

Ingwalo ezitshiyatshiyeneyo ziqoqiwe zafakwa emakhabothini lezi ingwalo zisetshenziswa ukubala ngabantwana besikolo kukhona umntwana wesikolo obambe ugwalo lakhe oluvulileyo khanya uyalubala, kube sokusithi lezi ingwalo ziyimbala etshiyetshiyeneyo ezinye zibomvu ezinye zilombala olithanga kuthi ezinye njalo zilombala oluhlaza.

Isikolo lapho okufunda khona abafundi abasezingeni laphezulu kulesi isikolo kwakhiwe izakhiwo ezingamakilasi lezi izakhiwo zifulelwe ngamazenge, kube sokusithi egcekeni kwaso isikolo kukhona izihlahlakazana lotshani olubuhlaza ntshoko. Abantwana besikolo kukhanya bayadlala phandle abanye bayasebenza lapha belungisa igceke labo.

Ipholisa limile phambili kwabantwana besikolo libambe iphetshana liyabafundisa ngezinto ezitshiyeneyo. Abantwana bahlezi phansi emabhentshini. Laba abantwana bagqoke amayembe amhlophe kuthi abanye bagqokile amajazi alombala oyisibhakabhaka

Abantwana ababili abangamantombazana abagqoke ama yunifomu eskolo angumbala oyisbhakabhaka baphuma esangweni leskolo elilombala obomnvu. Kuthe eceleni komduli lapha kukhona imdudu emibili emileyo bucwadlana ngale kukhona njalo izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo kubesokusithi kukhona futhi njalo okumhlophe okukhanyayo lapho.

Isikolo lapho okufunda khona abantwana. Kulesi isikolo kukhona amafasitela apendwe ngependa eluhlaza. Kubesokusithi izakhiwo zalesi sikolo zakhiwe ngezitina ezibomvu njalo kukhona isihlahla phambili lapha esilamahlamvu aluhlaza.

Abantwana besikolo basekilasini bahlezi emabhentshini kube sekusethi phambili lapha kumile umbalisi, umbalisi kukhanya ubabuza imbuzo ngoba Abantwana laba paphakamise izandla ,kuleyi ikilasi abakiyo ipendwe ngependa elithanga kwasekusithi ngaphansi ilependa olombala oyisibhakabhaka

Abafundi abane bahlezi etafuleni, omunye walaba abafundi ubambe ikhanda kube sokusithi omunye ufake isandla sakhe phezulu kwetafula , phezulu kwaleyi itafula kukhona amabhuku abo abawasebenzisayo ,kukhona njalo ikhabothi ephambili lapha eqoqiweyo amabhuku abo afakwa kakahle

Abafundi bezinga laphezulu bamile phambili kwekilasi. Laba abafundi bagqoke amahembe alombala oyisibhakabhaka bathandela okunye emakhanda ukuze bewafihle. Ikilasi le yakhiwe ngezitina ezibomvu kuthi lapho ekhona phambili kudlula umgwaqo ohamba khona izimota kanye labantu.

Isikolo sezinga laphezulu kulesi isikolo kukhona indawo yokudlalela lapho abafundi abazilibazisa khona bedlala amabhola atshiyatshiyeneyo. Esikolo lesi kukhona izakhiwo, izakhiwo lezi zinde njalo zipendiwe ngependa elombala olithanga kuthi okukhona indawo yokudlalela kugombolozele izihlahla. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Abadlali bomdlalo be bhora levolleyball bayadlala batshaya ibholalabo laba abadlali bahlangene abantu abango sisi labangamajaha bagqoke ama uniform atshiyeneyo abanye bagqoke ama uniform alombala oyisibhakabhaka kuthi elinye iqembu lilamauniform amhlophe lapho abadlalela khona kukhona abantu abangabasekeli abahlezi ngaphandle kwendawo yokudlalela ababasekelayo

Indawo yokudlalela imidlalo yebhola yabafundi. Ngemuva kwakho lapha kukhanya kulendawo yokufundela ikilasi. Kulezihlahla ezilamaluba aluhlaza, izihlahla ezinde kubesokusithi esinye silamaluba alithanga, njalo kukhanya kulotshani phansi obuluhlaza lobutshani njalo bukhanya bubuhle.

Ibhakane lesikolo, ibhakane leli lipendwe ngependa emhlophe. Kubesekusithi kukhona amabala abhaliweyo lapha, amabala lawa abhalwe ngependa eyisibhakabhaka. Abala lawa achaza ukubana isikolo lesi ibizo laso yikuyini. Kubesekusithi kukhona futhi amabala achaza ukuthi lapha esikolo kufundwani. Kukhona njalo inombolo zesikolo lemininingwana emayelanga lalesi isikolo.

Abafundi bahlezi baqamele itafula. Bahlezi endaweni yokubalela. Kuleyi indawo kukhona amabhuku aqoqiweyo afakwa emakhabothini. Amakhabothi la apendwe ngependa elithanga.

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi kukhona amatafula. Kwamanye amatafula kulamaphepha lamabhuku aphezulu ,besekusithi phambili emdulwini kukhona indawo yokubhalela ngamatshoko, leyi indawo ilombala oluhlaza besekusithi umduli ngokwawo ulombala olithanga.

Kukhanya amakilasi amabili atshiyeneyo. Lawa amakilasi eyinye yawo ipendiwe ngependa elithanga kubesekusithi eyinye yayo ayipendwanga kodwa iyakhiwe ngezitina ezibomvu. Ngemuva kwawo lawa makilasi kulezihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Isango lesikolo emfundo yangaphezulu leli isango lilebhakane elibhaliweyo eliphezulu kwesango leli, kube sokusithi njalo kulentambo yamagetsi engena kulesi isikolo phambili kwesango kukhona izihlahla ezimahlamvu aluhlaza tshoko lawa amabhakane abhaliwe amabala ahlukahlukeneyo atsho mayelana lalesi isikolo.

Isango lesikolo seKigoma. Isango leli lilombala oyisibhakabhaka kubesokusithi emdulwini kwalesisikolo kukhona amabala abhaliweyo akhombayo ukuthi ibizo lesikolo kuthiwa yini ,ngaphambili kwalelisango njalo kukhona izihlahla lotshani obuluhlaza.

Itafula elamakhompuyutha phezukwayo amakhompuyutha la alombala omnyama asetshenziswa ukucubungula lokudinga izinto, lokugcina indaba ezitshiyeneyo mayelana lemfundo yabantwana besikolo. Abantwana bayawasebenzisa amakhomputha la okutshiyeneyo lokudingisisa ngendaba zabo zesikolo.

Ikilasi lapho okufundela khona abantwana besikolo. Kuleyikilasi kukhona indawo yokubhalela. Indawo le imnyama. Kubhaliwe amabala thizeni. Amabala la abhalwe ngetshoko elombala olithanga. Kuthi ngaphambili lapha kukhona umduli owakhiweyo. Lowo umduli ulombala olithanga nganxanye kuthi nganxanye ulombala ofuna ukuba yisibhakabhaka.

Lapha kusesikolo. Imiduli yesikolo yakhiwe ngezitina ezibomvu, kubesekusithi phandle kukhona umgwaqo. Lowu umgwaqo udwetshiwe ngependa emhlophe. Ngaphambili njalo kukhona abantwana besikolo abamileyo ngaphandle. Kukhona njalo izihlahla ezimileyo. Lezi izihlahla zilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo bahlezi phansi kukhanya bayafunda ngaphambi kwabo kulababalisi njalo abahleziyo phansi ezitulweni. Abantwana laba bagqoke amayembe alombala omhlophe kube sokusithi abanye bagqokile njalo amajesi alombala oyisibhakabhaka.

Abafana abahlanu abagqoke ama yunifomu okudlala Imidlalo lawa amayunifomu ngemuva kwawo eqolo lapha alamanombolo akhomba ukuthi bona badlala ngaphi kwendawo, kubesokusithi ukhona njalo abantu ababukeleyo abangabasekeli balaba abafana.

Abantwana besikolo babuthene lapho bebuthene bakhanya bayatshelwa okokwenza ngabaphathi babo lababalisi babo. Kube sokusithi abantwana laba bagqoke amabhulugwe ayisibhakabhaka olombala oyisibhakabhaka lamankazana agqokile njalo ngokufananayo bakhanya laba labantwana bonke baphethe okunathwayo ezandleni zabo okulithanga.

Abafundi abanengi bahlezi phansi . Bonke laba abafundi bagqoke amayunifomu afanayo. Bagqoke amayembe amhlophe kubesokusithi abanye bagqoke amajesi alombala oyisibhakabhaka . Ngaphambi kwabo kukhona umuntu omileyo. Lowu umuntu ukhanya ukhuluma labo uyabafundisa okuthizeni.

Isikolo semfundo yaphezulu i univesity lesi isikolo sakhiwe kakuhle njalo silotshani obuluhlaza tshoko

Indlu lapha okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu. Indlu le ilendawo lapho abantwana abahlala khona nxa bebala, njalo phezulu kwetafula le ekhona bafakile amakhompuyutha okusebenzisa umuntu nxa esenza izifundo zakhe. Kulendawo lapho abantwana beskolo abahlala lapha abalengisa khona impahla zabo abazigqokayo nxa besiy'esikolo. Besokusithi emdulini kukhona isibuko lapho abazibuka khona ukuba banjani ebusweni

Incwadi zesikolo ezitshiyeneyo ziqoqiwe zafakwa emakhabothini lezi incwadi zilezahluko ezitshiyetshiyeneyo futhi imbala yazo njalo itshiyene, ezinye zilombala obomvu kuthi ezinye zilombala oluhlaza ezinye njalo zilombala oyisibhakabhaka.

Umama ubambe lokhu okokuncedisa ukukhuluma okuthiwa yimayikhi. Uyakhuluma kutsho ukuthi ukhuluma labafundi. Uganxile okunye thizeni lapha entanyeni yakhe, kube sokusithi ngemva kwakhe kukhona ibhakane elilokumhlophe lokuluhlaza elichazayo ibizo lesikolo lokunye okutshiyetshiyeneyo

Indawo lapho okuhlalakhona abafundi bezinga laphezulu. Leyi kuyindawo lapho abagezela khona nxa sebelungela ukuya esikolo. Leyi ndawo ilezimpompi eziphuma amanzi lendawo lapho abafaka khona amasepa abo nxa begeza. Kuthi njalo ileminyango ebomvu indawo le. Njalo iminyango leyi iyavaleka nxa begeza ukuze bengabonwa ngabantu.

Ibhakane elilombala oyisibhakabhaka. Leli ibhakane lichaza ukubana lapha yikho okulungiswa izinto. Ibhakane leli liphakathi kobunyama bobusuku njalo liseceleni komgwaqo. Ibhakane leli lilombala omhlophe.

Kukhona ikilasi eyakhiweyo ngezitina ezibomvu eyindawo yokufundela. kubesokusithi ngaphambili kwayo kukhona izihlahla eziluhlaza, kuhlanganisela njalo lotshani obuluhlaza. Kukhona amajaha amabili azihambelayo phambili lapha. Njalo kukhona amabhakane abhaliweyo okuthize.

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi phansi ezitulweni zabo. Ngaphambi kwabo kulamatafula. Besekusithi phambi kwabo njalo kukhona umbalisi okhanya uyabafundisa. Ukhona umabonakude osemdulini lapha obhaliweyo izintothizeni ezibancedisayo ukubana bafunde kalula.

Indawo lapho okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu kukhona imbheda emibili leyi imbheda eyendlalwe kakuhle njalo iyendlalwe ngengubo ezimhlophe ibe isisiba lemiqamelo, kukhona amakhabothi lapho okufakwa khona izinto. Kulesibane esikhanyisileyo kule indlu kubesekusiba lamafastela amabili angenisa ukukhanya endlini.

Indlu lapho okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu. Kuleyi indlu kukhona itafula lezitulo okokuhlala nxa umuntu ebala. Kukhona amakhabothi phezulu awokuqoqa izinto. Njalo kulefasitela elikhulu.

Isikolo lapho okufunda khona abafundi bezinga laphezulu. Leli ligedi okungena khona izimota lalapho okukhangelwa khona ukubana wonke umuntu ongena lapha ufanele ukungena kuleyindawo. Leligedi phandle lihlotshisiwe ngezihlahla langotshani obuluhlaza tshoko.

Isikolo lapho okufundakhona abafundi bezingalphezulu kulesosikolo kuselizihlahla ezinde ezilengatshala ezinde ezilamahlamvu aluhlaza phansi lapha kukhona utshani olubuhlaza tshoko kuthi izakhiwolezi zinde zisiyaphezulu kulezindlu ezinengi ezitshiyeneyo impala opende lezizindlu ulithanda kubekhona lemizila emnyama

Indawo yokubalela, leyi indawo ngeyokubalela abafundi bezinga laphezulu. Kukhona amabhuku aqoqiweyo afakwa emakhabothini kuthi phezulu kulezibane ezikhanyisileyo leyi indawo. Kukhona njalo amatafula alamaphepha lamabhuku phezulu.

Lapha kukhanya kusesikolo, kukhona umabonakude ophakathi laphakathi komduli le okubhalwa khona ngababalisi nxa befundisa. Umabonakude lowu umhlophe njalo usebenza ukutshengisa imfanekiso ehambayo lapho nxa kufundiswa abantu. Wenza kubelula ukufunda lokubamba kubafundi.

Abafundi ababili bahlezi ebhentshini njalo bahlezi ngaphansi kwesihlahla somthunzi. Ngaphambi kwabo kukhona izihlahla ezinengi, izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza. Lapha abahlezikhona kukhona njalo utshani, utshani lobu bukhanya buluhlaza.

Isikolo lapho okufunda khona abafundi bemfundo yezinga langaphezulu, lesi isikolo kukhanya kuyisikolo esihle njalo sipendwe ngependa elithanga kukhona abafundi abakhanya behamba phakathi lapha esikolo.

Ikhompiyutha yomfundi wezinga laphezulu. Le ikhompiyutha ifakwe phezu kwetafula emhlophe kubesokusithi ngaphambi kwayo lapha kukhona intambo egijimisa amagetsi njalo ngaphezulu kwetafula leyi kukhona amabhuku omfundi.

Itafula lezitulo ezimbili. Ngaphezulu kwetafula kukhona izigubhu ezintathu ezokugcinela amanzi. Kukhona njalo igedlela yokukhudumeza amanzi. Kubesokusiba lamankomitsho amabili. Eyinye yalezi izinkomitsho ilesixubho phakathi. Leyi yindawo okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu.

Abafundi bezinga laphezulu. Laba abafundi bafunda imisebenzi yezandla. Babambe izinto zokusebenzisa nxa kusakhiwa njalo babambe udaka bayakha. Kubesekusith emakhanda lapha bagqokile ingwane zokuzivikela ekutheni bengatshayeki kumbe bengatshaywa yizinto kumbe yizitina lezo abazisebenzayo.

Amakhabothi owokugcinela izincwadi. Lawa makhabothi asesikolo sezinga laphezulu. Kuleyi indawo kukhona njalo izibane eziphezulu ezikhanyisayo. Besekusiba khona umdulu oyakhiweyo ngezitina.

Indlu lapho okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu. Kuleyi indlu kukhona indawo yokugcinela izicathulo njalo kukhona izicathulo eziqoqiweyo lapha ezilemibala etshiyeneyo, ezinye zimhlophe, ezinye zimnyama. Ngaphezulu kwaleyindawo kukhona izigubhu ezintathu ezokugcinela amanzi.

Umabonakude owokufundela abantwana besikolo abezinga laphezulu. Lo umabonakude uyakhipha imifanekiso etshiyeneyo eminye ehambayo njalo eyimbala etshiyeneyo. Umabonakude lo owakathesi umhlophe unanyathiselwe emdulini.

Kukhona indawo yokuhlala abafundi lapho sebemelele amabhasi ukubana ebathathe ebase endaweni ezitshiyeneyo. Indawo leyi ipendwe ngombala olithanga kuthi ngemuva kwayo bucwadlana kukhona izihlahla ezibuhlaza njalo kukhona utshani oluluhlaza phansi obukhanya bubukeka.

Kukhona ibhakane elikhombayo indawo ezitshiyeneyo lapha esikolo sabantu abafunda izinga eliphezulu. Kukhona amabala abhalwe ngokumhlophe, lawa amabala atshengisa ukubana nxa usiyale uyabe usiyangaphi. Kubesokusibakhona izihlahla ezinde eziqinileyo, ngaphansi lapha kukhona utshani obuluhlaza.

Indlu lapho okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu, kuleyi indlu kukhona umbheda oyendlaliweyo ngengubo, kukhona njalo isikhwama esikhulu esimnyama esokugcinela impahla, kukhona njalo ifasitela elikhanyayo, besokusithi imiduli yakuleyi indlu ipendwe ngependa elombala olithanga.

Untombazana ofunda ezingeni eliphezulu umile lapha endlini alala kuyo, lapho ahlala khona kukhona ikhabothi egoqiweyo impahla zakhe, Kubesokusithi eceleni kwakhe kukhona umbheda, phezulu kombheda kukhona umakhala ekhukhwini wakhe kube sokusiba khona isivalo sale indlu leyi indlu yona ipendwe ngependa elithanga.

Ikilasi engelabantu lapho okufundela khona abafundi bezinga laphezulu. Ikilasi le ilamafasitela amanengi ayiwo angenisa ukukhanya lapha. Kukhona njalo amatafula amanengi kukhona njalo amatafula lezitulo okuhlala khona abafundi nxa befunda. Leyikilasi yakhiwe ngezitina ezibomvu.

Indawo yokufundela abafundi bezinga laphezulu. Indawo le igonjolozelwe ngensimbi njalo kubesekusithi yona ipendwe ngependa elithanga. Kukhona njalo izihlahla eziluhlaza. Ngaphansi lapha kukhona utshani obunabileyo njalo buluhlaza.

Umama labo baba bahlezi phansi kukhanya bayaxoxisana kumbe ngabafundi besikolo. Kukhona umama lo okhanya onguye okhulumayo. Umamalo welukile ikhanda lakhe lihle. Besekusithi phambi kwakhe lapha ikhona ikhompuyutha. Njalo kule indlu abakiyo kulamafulawuzi.

Isakhiwo esokufundela lapho okufundela khona abantwana besikolo. Isakhiwo lesi sifakiwe umnyango owenziwe ngamaplanka kuhlanganisela lamagilazi. Isakhiwo lesi sipendwe ngependa elithanga kubesokusithi ngaphansi silomzila ongani umnyama.

Isikolo lapho okufunda khona abafundi bezinga laphezulu, kulesi yisikolo kukhona izihlahla ezinde ezilezingatsha eziqatha lezi izihlahla zilamahlamvu aluhlaza, besokusithi isikolo lesi sigonjolozelwe ngothango lwensimbi loluthango kwezinyindawo lwakhiwe ngamatshe kulabantwana abaphandle kwesikolo bakhanya bethanyela behlanzekisa indawoyabo abahlalakiyo

Abantwana besikolo bahlezi ezitulweni. Abantwana labo bagqoke amahembe amhlophe njalo phambi kwabo kukhona umbalisi obafundisayo. Lowu umbalisi ubafundisa esebenzisa umabonakude phambi kwakhe. Abantwana bonke bakhanya bekhangele lowu umabonakude olamabala atshiyetshiyeneyo.

Indawo lapho okuhlala khona abafundi bemfundo yaphezulu, kuleyi indlu abahlala khona. Kukhona imibheda egadeneyo ukuthi omunye phansi omunye phezulu. Kukhona njalo amakhabothi lapho abaqoqa khona ingwalo zabo, okuhlanganisela lempahla zabo. Kulamatafula abahlala khona nxa sebebala njalo abafaka khona izinto zabo, okuhlanganisela ingwalo lama futha.

Ikilasi yokufundela abafundi bezinga laphezulu. Lapha kukhona itafula, kubesekusithi lapha etafuleni kukhona zigubhu ezintathu ezamanzi , njalo kukhona igedlela leli elokukhudumeza amanzi. Zikhonanjalo izitulo ezimbili ezifakiweyo lapho. Besekusithi umduli walapho upendwe ngependa eyisibhakabhaka.